Endulo nxa abantwana bengakahambi esikolo bebehamba emakireshi. Befundiswa yizakhamizi ezingomama eziyabe zikhethiwe ukuthi zibe zibagcina abantwana laba zibafundisa njalo.

Kusekilasini lapha. Omama ababili abagcina khona abantwana bekhireshi. Abanye omama babo bayabe bengenelisi ukuhamba labo emisebenzini abasebenza kuyo, ngakho besebebona ukuthi kungcono babatshiye begciniwe lapha.

laba ngabantwana abancinyane abase creche balabo mama ababili abayenza imidlalo labo phela kuqakathekile ukuthi abantwana abancane benze imidlalo yiyo indlela abafunda ngayo

Kuqakathekile ukuthi abantwana nxa bengakaqali izifundo, bahambe bayevethwa ekinika labomungikazi, ukuthi awalayo yini eminye imikhuhlane ehlasela abantwana. Bakhona obathola belezilonda emakhanda. Izilonda lezi ziyathelelwana.

Umama uvule ikiretshi yakhe. Uhlezi lapha ecansini labafundi labo abancinyane. Bayenze isigombolozi nje laye unabile khonapho eceleni okutshengisela ukuthi ubaxoxela inganekwane.

Abantwana abenza izifundo zaphansi ezeprimary okubizwa kuthiwa yiECD bahlezi etafuleni bagqoke amayembe ayisibhakabhaka.

Abantwana abangamankazana abathathu bamile phambi komgwembe wokubhalela lapho okubhalwe khona inombolo baphethe okungamabhokisi okulombala okuyisibhakabhaka.

Kulezi insuku ababalisi nxa belungiselela izifundo abazakuyaziyethulela abafundi bayazula ebulenjini badingisise ulwazi ngokujulileyo ngoba wonke umfundi usehlezi ephambili ezifundweni.

Izambuzi ezisetshenziswa ngabantwana abenza izifundo zebanga eliphansi, isikhathi esinengi zihlezi zingcolile ngoba inengi labantwnaa liyabe lingayenelisi ukufinyelela lapho okumele bahlelele khona nxa besenza okwesambuzini.

Abantwana besikolo sebetshayisile. Lowo lalowo usegaxe isetsheli yakhe elubhekise ngakibo. Isikolo sabo sibukeka sihlanzekile sigonjolozelwe ngocingo olubizwa kuthiwa yi fence.

Abafundi bahlezi ekilasini lapha, kuthi eceleni esandleni sokunxele kukhona isitulo okuthiwa yiwilitsheya esincedisa labo abagogekileyo abangenelisi ukuzihambela okutsho ukuthi ukhona umfundi phakathi kwalaba okusebenzisayo.

Ezikhathini ezinengi amakilasi abafundi lezinga eliphansi ele primary kuyabe lemgwembe okuyiyo indawo ababhalela khona umsebenzi.

Ezifundweni zezinga laphansi, ufica emidulini kunanyathiselwe amagwalibamduli, ayabe elemifanekiso ehlukahlukeneyo kusiya ngesifundo sakhona. Leli ngelesifundo sokulima. Lezi yizinto ezisetshenziswa kakhulu ekulimeni

Ekilasini yabafundi abenza izifundo lezi eziphansi eze primary, kulama bhentshi nje asegugile atshintshile lombala, kube leyinye nje elombala olithanga kunye loyisibhakabhaka.

Ezikolo zabantwana besikolo bezinga laphansi eprimary kumele nxa ziyakhiwa lezizikolo kukhangelwe indawo kungabi yindawo eseduze lomgwaqo ikakhulu emadolobheni ngoba izimota zitshayelwa ngabantu abahlukeneyo, abanye bayabe begijima kakhulu.

Lapha kusesikolo. Kumele ukuthi isikolo esi sigonjolozelwe sihlukaniswe lomgwaqo ukwenzela ukuthi abafundi bavikeleke ezingozini.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngokuhlala kuhlanzekile indawana zonke kanye labantwana bessikolo kumele bancediswe bathole ibhimu lapho okulahlelwa khona izibi.

Abafundi bahlangane bayadla imidlalo ehlukeneyo .Ngoba kuyisikhathi sekhefu esokuthi baphumuze ingqondo okwemizuzu emilutshwanwa nje .Lapho ababalisi labo benatha itiye.

Umbalisi uhlezi ebhentshini labafundi ababili, etafuleni lapha bafake iLaptop encinyane nje eyabafundi abasezingeni eliphansi. Kukhanya uyabencedisa ukusebenzisa leyi Laptop.

Phakathi la phakathi kwezifundo kuyaba khona isikhathi sekhefu lapho ababalisi abahamba baye etiyeni kuthi abafundi labo bedle imiphako ababuye layo ngakibo ubathola sebegcwele indawana yonke bedlala kuluthuli lothudlwana.

Abantwana besikolo ,abanye bangena egedini lesikolo abanye njalo bayaphuma kutsho ukuthi abafundi laba balezikhathi ezehlukeneyo zokuqala izifundo zabo.

Abafundi nxa sebetshayisile bevela esikolo .Bahamba ngababili ngabathathu .Omunye umfica ehamba yedwa .Kuqakathekile ukufundisa abantwana ukubana baxhumane labanye ukuze bavikeleke ezingozini abangahlangana lazo ezindleleni ezile ganga .

Ezifundweni zonke kulezinsuku akusakhethelekile ukuthi usesifundweni seprimary kumbe sesecondary zonke indawo sokufundwa izifundo zescience zifundelwa elaboratory.

Lapha kusekilasini yokufundela abantwana be primary phambili siyawubona umgwembe omnyama leyi yindawo lapho umbalisi ababhalela khona imisebenzi wokuthi babhale engwalwini zabo.

Kusesikolo abafundi bahlezi ngaphansi kweshedi ukhona okhanya egogekile njengoba uhlezi phezulu kweWheelchair

ITecnology isidlala indima enkulu kulezi insuku umtwana omncinyane ufunda ezifundweni zaphansi eprimary uyamthola egxofoza ileputhophu kumbe umakhalekhukhwini

Bakhona abantu abazalwa bengenilisi ukuzwa endlebeni, kuthi ngapha emlonyeni njalo bayabe bengakhulumi . Kodwa sekwathuthuka ngoba bayenelisa ukuthola izifundo zabo besebenzisa okuthiwa yi 'Sign language'.

Abantwana besikolo bathwele inditshi ezicazimulayo kukhanya bebesidla bedlela kulezi zinditshi bengamachimbi sebesiya bisela lapho abaphiwe khona

Abafundi ekilasini bayahlaliswa babe ngamaqembu abanye njalo uyathola amatafula ekhona evumela ukuthi umfundi ahlale yedwa elesitulo sakhe. Bayabhala umsebenzi abayabe bewuphiwe befake amabhuku phezulu kwetafula.

Abafundi abenza ikhosi okuthiwa ngeye khetharingi lokhu kuyabe kuphathelane lokupheka izinto ezehlukeneyo Kanye lokubhekha amakhekhe lokunye nje .

Abafundi abafundela ukulungisa amagetsi. Bagqoke amahovolosi alombala oyisibhakabhaka. Emakhanda bagqoke amahelimethi, alombala olithanga.

Laba ngabafundi abango "chef" bayakufundela lokhu abakaqeqetshi ngokupheleleyo ngakho kuyafika izinga lokuthi kumele bapheke ukudla ukuze bamakelwe babonakale ukuthi izifundo abazenzayo ziyangena na.

Abafundi ababili, baphethe amakhompuyutha. Ithekhinoloji isisetshenziswa kakhulu kulezinsuku iyancedisa abafundi ngoba bayenelisa ukungena ebulenjini bazulazule bedingisisa ulwazi ngokwehlukeneyo.

Ekilasini abafundi bahlezi babhala umhloliso. Wonke umuntu ubukeka egqoke isaheke emlonyeni okutshengisela ukuthi kwa kuyisikhathi se covid.

Lowu ngumfundi osezingeni le secondary, ufundela ukwakha. Siyambona lapha ubekile eyinye yamathuluzi elombala olithanga eyandise ukusetshenziswa yilabo abayakhayo.

Abafundi bonke babukeka bematasa bakhanya basesifundweni okumele ukuthi sibe lempumela ecacayo. Omunye uphethe okusasiba kodwa kuyilokho okusetshenziswa elaboratory, uyapimapima.

Abafundi abathathu abafundela ukupheka esikolo sezinga laphezulu le tertiary bagqokile ngendlela ehloniphekayo efanele ukugqokwa ngo chef.

Kusekilasini lapha abafundi besekhondali abenza isifundo sokubaza. Bamile ngamaqembu qembu baphethe umsebenzi ezandleni. Kukhona kodwa umfana ogqoke isikipa esimhlophe omileyo yedwa.

Bakhona abafundi abathi banga fika esecondary kumbe euniversity kanye lasemakolitshini bakhethe isifundo sokupheka phela kulezinsuku ukwenza umsebenzi wezandla ofana lokubaker kuyanceda kakhulu.

Abafundi asebesekolitshini lokufundela ukuba ngudokotela abasendaweni leyo ebizwa kuthiwa yi laboratory lapho bayabe behlola hlola izinto ezehlukeneyo ukuze bathole impumela ezifundweni zabo.

Laba ngabafundi abasetertiary abafunda bekhangele ezesayensi. Lokhu kuyabe kusitsho ukuthi ngokuya kwesikhathi bayabe befuna ukuqhubeka bebe ngodokotela.

Ezikolo se secondary kumbe emaunivesithi abafundi bayakhethiswa isifundo esisodwa okuthiwa yipractical lapha uyabe usenza omsebenzi ohlangane lowe zandla lapha yindlu yokufundela yalaba abathungayo yikho sibona imitshina igcwele ematafuleni

Umfundi osendlini yama computer. Ugqoke isayeke lapha emakhaleni esilombala oyi maroon. Kukhanya kukhona akuthayiphayo ngoba phambi kwakhe kulephetshana.

Laba ngabafundi abenza isifundo sokuhlabela. Balombalisi wabo omileyo lapha yena engowesilisa, kodwa ulenwele ezinkulu angani ngowesifazana.

Nxa abantu befunda, kungabe kusesecondary kumbe eyunivesithi, akukhathelekile, zonke indawo lezi bayaqonqosela ukusebenzisana ngamaqembu. Iqembu liyancedisa ukuthi lowu ongazwanga enelise ukubuza abanye bakhe ayabe encedisana labo.

Isikolo esiyakhiweyo ngezitina ezinga pulasitiwanga indawana yonke. Ngaphandle kuhlanyeliwe izihlahla ezinde. Phela esikhathini esinengi isikolo usibona ngezihlahla ezinde.

Igedi lesinye sezikolo elizweni laseRwanda. Lilombala oyisibhakabhaka. Egedini lapha kubhaliwe ukuthi baqakathekisa abafundi abayizacuthe.

Emadolobheni abanye abantwana bafunda ezikolo lapho okukhatshana khona kakhulu ngakho abazali bayadinga imota eyodwa babebeyibhadala umuntu ethwala abantwana ebahambisa esikolo abuye ebalethe njalo ngekhaya.

Umnumnzana okhangela ngokugcina ingwalo uhlezi ebhentshini. Phezu kwetafula kulengwalo ezinengi ezehlukeneyo ezibekiweyo, okutshengisela ukuthi ababalisi ngekilasi yinye ngayinye babuya bezophiwa.

Kulezi insuku abafundi abanengi sebesebenzisa amalalephuthophu ukubhala kungaloba yini. kukalutshwane ukuthola umfundi wezinga laphezulu ephethe usiba logwalo.

Abafundi babiziwe bazokuthi gwaqa bahlala phansi etshanini obuyiloni obahlanyelwayo. Bavakatshelwe ngabe zempilakahle abayibona abahlezi phambili kwabo begqoke amabhatshi amhlophe. Omunye wabo umile nje phambili ubanika izifundiso.

Ezikolo ze "secondary " kwesinye isikhathi kuyafika amalanga okuyabe kujabulelwa izinto ezitshiyeneyo. Kuyaxuswa abemthetho abahlukeneyo, abagoqela amasotsha, amapholisa, iziduna khanye labaphathi.

Ibhakane elilombala omhlophe libhaliwe ngamabala ayisibhakabhaka lona libhodiselwe njalo ngombala oyisibhakabhaka libhaliwe ukuthi liyamukela abantu esikolweni.

Kusesikolo lapha, abafundi bayawayawaya ngesikhathi sabo sekhefu. Abafana bagqoke amabhulugwe amade amnyama, kanye lamayembe amhlophe.

Le yindlu yokufundela abafundi izifundo ezehlukeneyo . Emdulini laphana kulendawo eyokubhalela . Indawo le ayibhalwa ngama chalko kodwa ibhalwa besebenzisa okuthiwa yi magic marker.

Abafundi ngamalanga wonke angolwesithathu elizweni lakithi bayabizwa balayine bahambe bayeyenza umthandazo. Leli kuyabe kulilanga njalo lokubatshela izaziso eziyabe zikhona esikolo bexwayiswa njalo ngokuziphatha ngendlela eqondileyo.

Kusesikolo se secondary. Abafundi abane bayazihambela abangabafana bengagqokanga amayunifomu. Iyunifomu yalapha ilombala olebhulugwe eliyisibhakabhaka kanye leyembe emhlophe. Ngibona labo abahleziyo.

Abafundi besinye sezikolo selizwe le Rwanda bagqoke iziketi ezilombala oyikhakhi lamayembe amhlophe. Bamile bathatha umfanekiso belababalisi babo abamile emaceleni abo.

Abafundi be secondary nxa sekuyisifundo se science bayahamba elaboratory lapho abafundela khona, ufica be busy beyenza ama experiment. Wonke umuntu njalo kuyabe kumele aqoke ibhatshi elimhlophe.

Abafundi bakhanya bayamkela abantu bemzini abavakatshele esikolo sabo. Abanye bayaqhuba laba bantu bemzini kuthi abanye ababili bamile emaceleni betshengisela ukuhlonipha lezi zethekeli.

Abafundi abahlala ema"boarding" bayabe belemibheda yabo egadanayo ukuthi omunye indawo yakhe yokulala iyakwanisa ukuba phansi eyomunye ibe phezulu njalo.

Lapha kusekilasini okufundela khona abafundi beSekhondari. Kubekiwe amabhentshi lendawo zokubhalela kodwa kumele bathuthukise amatafula abe ngathi ababanzi mbijana

Abafundi sebetshayisile, bahamba bebabili, bonke bagqoke amayembe amhlophe. Kuthi omunye ugqoke isiketi esiyikhakhi, omunye kubukeka kulibhulugwe.

Kubhaliwe emdulwini emgwembeni isifundo senombolo umbalisi uyakhombela ukuthengisela ukuthi unika abafundi umsebenzi lowu ukuthi bawubhale

Kusenkundleni yemidlalo yebhola sebekulungele ukungena bancintisane abafana abamaqembu amabili, elinye iqembu ligqoke impahla ezilombala oluhlaza, kuthi elinye iqembu ligqoke impahla ezilombala obomvu.

Kusesikolo lapha abababilisi bathethe umfanekiso bemile labafundi abangabafana. Emva kwabo kulomduli obhaliweyo ngamabala amancinyane amnyama. Kuthi ngaphansi kulamanye abomvu abhaliweyo, uthi bayafundisa besakha ikusasa.

Abadlali bebhola isikhathi esinengi nxa bengakangeni enkundleni ubathola begonana beyenze isigombolozi, kuthi lapha phakathi kuyabe kungakhanyi okwenzakalayo.

Abafundi nxa sekumele bayesebenzisa ama lephuthophu kanye lamakhompiyutha, kulendlu eyiyoyona evele igcina izinto lezo esikolo sinye ngasinye. Kuyabe kulemithetho efakiweyo. Akumelanga amanzi atholakale kuleyondawo.

Minengi imidlalo edlalwa esikolo sezinga Langaphezulu esesecondary imidlalo yakhona igoqela eyebhola lezandla elenyawo lelinye nje elehlukahlukeneyo Lingelezandla

Abafundi babiziwe mgumnumzana bahlala phansi bathi gwaqa, yena umile phambi kwabo kukhanya kukhona abafundisa ngakho ebalaya indlela okume baziphathe ngayo esikolo.

Isikolo esiyakhiwe kuhle okumangalisayo ngaphandle sigonjolozelwe ngezitina ezibomvu nje lokunye okuyizinto okuyenziwe ngezinsimbi okungani ngamagedi.

izikolo ezinengi nxa ungena kizo awusweli ibhakane eliyabe lisithi uyamukelile lapho esikolo ezinye zihle zibhalwe kanye lebizo laso leso sikolo

Abafundi bahlezi phansi etshanini bathe daca bakhanya kukhona abakulandiselwayo lapha. Wonke umuntu ugqoke iyembe emhlophe kuthi ngaphansi ngapha libhulugwe kumbe isiketi esiyikhakhi

Abantwana besikolo bahlezi ewolu kukhanya base mhlanganweni okuthi bayabe betshelwa izinto ezithile njengoba sebevulile izikolo

Abafundi be univesithi nxa sebekuleli zinga abagqoki ma yunifomu. Umuntu munye ngamunye ugqoka impahla zakhe. Ngakhona nxa befunda behlangene belixuku.

Kuse laboratory lapha okufundela khona abafundi e university labo abayabe sebeqeqetshela ukuba ngo dokotela bayabe befunda behlolahlola izinto ezinengi ezahlukeneyo.

Isakhiwo se university siyakhiwe saba side kakhulu okokuthi singama fulethi silamawindi amahlanu nxa ubala usukela phansi uqansa usiya phezulu.

Lapha kusendlini yabafundi abalala khona kulemibheda emibili eyendlalwe ingubo ezifananayo, kuthi ekhoneni letafula nje elesitulo okuyiyo indawo yomunye yokustadela.

Lo ngumbalisi ofundisa abamfundi bemayunivesithi. Phela eyunivesithi akudingeki imigwembe yokubhala ngetshoko, ngoba ithekhineloji isigcwele. Bayabe basebenzisa okuthiwa yi 'projetor'.

Lapha kuse university kupheviwe indawana yonke akula ngitsho ekhanya ilenhlabathi. Kuhlanyeliwe utshani obuthiwa yi loni bokucecisa, kulamabhakane amabili ayisibhakabhaka abhaliweyo ukuthi akumelanga kube lezimota ezipakayo khonapho.

Abafundi kumele baqonqoselwe mayelana lokuhlanzeka loba sebefunda ema yuniversity. Umuntu kumele alale endlini ehlanzekileyo, ahlale eqoqile izinto ngaso sonke isikhathi

Lapha kuseYunivesithi ekolitshini lapha okufunda khona abafundi abenza ezeScience kanye lezama Art. Kulezitulo ezilombala obomvu labanye nje abahlezi endaweni ezihlukahlukeneyo

amakhiwa ayakha izikolo ezinenginengi ezehlukeneyo amazwe amanengi njalo izikolo lezi kuyabe kulesonto thile esontwayo ngapha abafundi befunda

Isakhiwo se university sibukeka sisihle okumangalisayo kulamaluba acecisileyo ngaphandle kuthi izindlu zakhona zikhona ezikhanya zilamasteps kubekhona ezimfitshane njalo.

Lapha kuseclassini e university okufundelwa khona kukeboard emhlophe ebambane leboard e lombala oluhlaza kuthi phezulu emdulwini kuxhunyiwe projector kwasekusiba letafula lapho okubekwa khona imitshina yokusebenzisa

Lapho okufundela khona abafundi be university esikhathini esinengi uthola kuhlanzekile eyinye indlela emangalisayo kuthi umduli wakhona uyabe upendiwe umuhle, isikhathi esinengi bapenda ngombala olulaza.

Izakhiwo zeyunivesithi isikhathi esinengi lapho okuhlala khona abafundi kuba yisakhiwo esikhula sisiya phezulu uthola ezinye indawo zakhona uqansa ama steps ungaqedi.

Ezikolo zemayunivesithi, esikhathini esinengi indlu yinye ngayinye iyafakwa imibheda ibe mibili, besebefakwa abafundi bebabili, omunye elale kowakhe, omunye njalo elale kowakhe.

Abafundi beuniversity balungiselela umdlalo othile yikho siyabona lapha begqokile ikit yabo efananayo elombala ohlukileyo , oluhlaza kuthi laba abesilisa bakhangela umfanekiso wabo onjengamaphepha okuzalwa.

Amanye ama university nxa lifunda khona indawo yokuhlala liyabe lingayiphiwanga lokhu kubangela ukuthi abafundi becine bedinga indawo zokurenter ngaphandle lapha abazabe bebhadala khona imali

Abafundi nxa sebese yunivesithi liyabe lingasabhali ngosiba olujwayelekileyo ezifundweni zaphansi. Konke elikumakisayo kumele kube kuprintiwe, ngakho indawo zalapho okuprintwayo ziyabe zikhona khonalapho esikolo.

E"library",indlu lapho okugcinwa khona amabhuku ancedisa abafundi. Ayabe efakiwe ngesifundo ngesifundo amabhuku lawa. Ayabe ehlukanisiwe nje ngama pulanka.

Lapha kusendlini yomfundi osezingeni leYunivesi. Umfundi lowu ukhanya engowesifazane sibona izigqoko lezi esilengiswe emdulwini. Phezu kwento yoku ayina kubekiwe izinto ezifana le"laptop" lokunye nje okuyizinto kwakhe akusebenzisayo

Kuse laboratory lapha kuhlanzekile akumelanga vele kube lengcekeza phansi ngoba yindawo okuyenzelwa khona imihloliso eyehlukeneyo eyezempilakahle

Iyunivesithi enkulu iyakhelwe phakathi kwezindlu elokitshini ilesakhiwo eside nje esifulelwe ngamazenge alombala oyi maruni.

leyi yikhabothi ehlala ingwalo zabafundi zikhona eziphezulu ezibhaliweyo ukuthi bhayilogi zibekhana ngaphansi eze geography kubekhona leze chemistry

Lapha kusemhlanganweni walaba abaphetheyo eyunivesithi. Wonke umuntu ulelephuthophu phambi kwakhe, lesigujana samanzi Abafundi bona abavunyelwa ukuba lezigubhu zamanzi nxa beselebhu yamacompuyuth.

Kuseyunivesithi lapha isikolo lesi sikhanya siyakhwe kuhle okumangalisayo. Sikhanya nje ngotshani bakhona obusikwe okokucecisa. Kulendawanyans ekhanya ilesilebhu ukuthi yiyo epaka izimota.

Lokhu okulengiswe phezulu lapha kubizwa ngokuthi yiprojector kuyakhonekithwa le laphuthophu kube sekukhanyisa emdulwini kungabe kungamabala kumbe ini okufunwa ukubukelwa kuyasebenza.

Kusendlini yomfundi oseqale izifundo zeyunivesithi. Kubekiwe lapha phezu kombheda izikhwama ezimbili esinye yisetsheli nje enkudlanyana esinye sakhona sincana okutshengisela ukuthi ngeselaptop. Kuletshaja kamakhalekhukhukhwini emhlophe, lezigqoko nje ezimnyama ezimbili ezibekiweyo.

Lapha kuse hall abafundi abathe gwaqa bonke nxa besenza ilanga lokuthandaza kumbe besezifundweni ezidinga ukuthi bahlangane bonke.

Iuniversity leyi ifake ibhakane okutshengisa ukuthi ifundisa labo abafuna ukuba ngodokotela kanye lalabo abafuna ukusebenzela ema pharmacy, bethengisa imithi kanye lamaphilisi okwelapha.

Umduli wesakhiwo seYunivesithi oyakhwe ngezitina ezibomvu kunanyathiselwe lapha ibhokisi eliyilona abafundi okumele bafake khona izixwayiso kanye lezikhalazo zabo.